Ontsa yimwe yomoondhila dha gamenwa moNamibia ohayi hili aatalelipo, ohayi li onyama nohayi tuka woo muuleeleka, ohayi kwata onyama nomapasu gayo ngoka omanene nomale

Oosino noomenye oyo yimwe mbyoka yagamenwa mo Namibia. Hayi hili aatalelipo unene tuu kuumbangalantu woshilongo. Kiinamwenyo mboka ohayi kuthako oshipa nooniga hayi landithwa tumone iiyemo.

Ontsa yimwe yomoondhila dhomokuti, ndhoka yina omeho haga mono kokule lela. Ohayi tuka woo muleeleeka , ohayi li onyama ndjoka hayi kwata nomakaha ngoka gahonga.

Uuyuni sho wali ina wu putuka aanamapya Okwali ha ya longitha omatemo ngoka ha ga pula oonkondo no ha ga pula ethimbo. Ngashingeyi oha ya longitha omambakumbaku ngoka ha ga longo oshilwa oshinene methimbo ehupi.

Mboka taya munu omatama moofalama dhawo ota ya gandja iilonga ku mboka taye ga tekele, mboka taye ga helele, mboka taye ga kunu, mboka taye ga likola.

Okumuna oohi shefundja nenge dhomomulonga shimwe shomiinyangadhalwa yuunamapya nuuniimuna moNamibia moka hamu tuzile iiyemo yokwiikwatha tse yene noofamili dhetu.

Oondjuhwa dhonyama, dha ningilwa oshikuku moka hadhi kala hadhi pelwa mo omeya niikulya, dha tegelela okukoka dhi adhe ondjundo yontumba dhi vule okulandithwa, dhi vule okudhipagwa dho dhi landithwe.

Olufuko lumwe lwomiituthi ya simana yopamuthigululwakalo moNamibia, moka aakadhona haa fukikwa ya vule okukuthwa iidhila nokulongekidhilwa ondjokana.

Ndika limwe lyomomashina ngoka haga longithwa kaanamapya naaniimuna okuteya. Ohali longitha oonkondo dhopantu oonshona, nohali kwata oshitopolwa oshinene meni lyethimbo efupi.

Monyama yondjuhwa nomomayi gadho ohamuzi iitungilutu kamana. Omafufu goondjuhwa ohaga longithwa okweetapo iilongithomwa yomaludhi nomaludhi.

Okumuna oohi dhefundja nenge dhomomilonga moNamibia, sha ningi shimwe shomoonzo dhoshimaliwa. Ohadhi kala mo owala uule woomwedhi dhontumba, dho odhakoka nale.

Okumuna uuhilili moka muwo mu na iitungilutu kamana. Okulanditha uuhilili mbuka ohamu zi wo iiyemo, oshoka owu na ondilo.

Iiyimati yoAvoccado mbyoka oyindji moNamibia hayi ya mo haamo hayi longwa, nonando otu na wo omiti omishona ndhoka hadhi munwa pondoolopa yaShaanda. iiyimati mbika iikwamagadhi nohayi kwathele oshipa sha kukuta.

Shoka oondjamba ohadhi li iihwa nomiti, Aawambo ohaya longitha omapumba goondjamba okwiitsinina uuna yeniwe keshikisha. Ohayedhi longitha wo Omapumba okupungula oombuto dhawo opo dhaatukwe.

Ondjamba yimwe yomiinamwenyo iinene yomokuti ya gamenwa moNamibia. Ondjamba ohayi li iihwa, kondjamba ohatu kutha ko omayego ngoka gena ongushu ya simana lela haga ka landithwa kondje yoshilongo.

Momagumbo ogendji gaawambo moNamibia ohamu adhika oondjuhwa ndhoka hadhi dhipagwa nkuliwa piituthi yasimana na ohadhi dhipagelwa wo aayenda, omayi gadho ohaga liwa wo omalupita.

Omolwa omeya ngoka gapumba moNamibia aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka oku gandja omeya kiimeno. Mpaka otapu monika ominino gwa tsuwa uumbululu uushona ngoka ogo tagu gandja omeya kiimeno.

Oombaka dhimwe dhomiikwamawawa moNamibia, mbyoka ha yi kala momeya, noha tu kutha ko woo onyamam, omayi, nomafufu ngoka ha tu landitha tu mone ii.

Oohi dhefundja nenge dhomomulonga ndhoka dhili dhina iitungilutu kamana, nodhili wo onzo yoshimaliwa kwaamboka haye dhimunu nohaye dhi landitha.